Kulezi insuku sokulezokolo ezilabantwana abaleminyaka eyisithupha besiya phansi abayabe begqoke amayunifomu abanye njalo kabagqokanga bayazidlalela emagcekeni

Isikolo sabantwana abancane abaleminyaka eyisithupha kusiya phansi kulabantwana ababili abazidlalelayo emagcekeni esikolo abagqoke amaunifomu duze kwabantwana kulezihlahla izinkulu.

Ababalisi namuhla bacabange ukuphuma labantwana babo beyetshaywa ngumoya phandle egcekeni. Bamile abantwana bayenze isigombolozi bagqoke ama unifomu , abanye njalo bagqoke impahla zabo .

Abantwana besikolo abasemagcekeni esikolo, abanye bami duzane kwefasiteli ababili njalo abathathu bamile egcekeni bathwele amaditshi ezandleni zabo alombala ocazimulayo.

Umbalisi othanda umsebenzi wakhe ngaso sonke isikhathi kumele acecise ikilasi yakhe ngama gwaliba mduli amanengi ayabe ebhaliwe ukuze nxa engekho ekilasini abafundi bakhe babale lokhu okubhaliweyo.

Iphepha elinamathiselwe emdulini elilemifanekiso edwetshiweyo yabhalwa lamabizo alezozinto ezidwetshiweyo. Umbalisi nxa efundisa uyasebenzisa iphetshana leli etshengisa abafundi.

Isikolo lesikolo silo mthetho waso njalo siphinde sibe le uniform yaso egqokwa yileso sikolo .Nxa abantwana bethutsha behlangene bebanengi abafunda ezikolo ezitshiyeneyo uhle ubone ngama uniform ukuthi umntwana lowu ufunda kusiphi isikolo.

Esikolo semfundo yaphansi, kugcwele amathafula amanengi, kanye lamabhentshi lapho abafundi abahlala khona, kumele njalo kube lomgwembe lapho umbalisi obhalela khona, umsebenzi wabafundi. Phansi kumele kuhlale kuhlanzekile ngaso sonke iskhathi

Namhlanje umbalisi ubone kungcono ukuthi aphumele phandle labantwana bakhe beyetshaywa ngumoya befundele phandle . Bahlezi abantwana bagqoke ama uniform bathwele amabhuku abo lapho ababhalela khona .

Kulilungelo labantwana ukuthi abazali bebahambise esikolo ukuthi beyefunda, kukhona njalo ababalisi abaqhatshwe ngu Hulumende lapha ezikolo.

Isikolo sesitshayisile. Abantwana sebebuyele esangweni, bagqoke amayunifomu, abanye babhabhule izikhwama zabo. Balindele abazali.

Esikolo semfundo yaphansi, eprayimari, kuleminyango eminengi eyamakilasi ependiweyo ngombala oluhlaza okwesbhakabhaka. Phezulu isakhiwo sifakwe amazenge.

Isikhathi sendlala kukhona inhlanganiso epha abantwana ukudla esikolo. Abadala bayahamba besiyaphekela abantwana ukuze abantwana bedle bekwanise ukufunda umntwana olambileyo kakwanisi ukulalela umbalisi ekilasini. Uyabe elele ngoba elambile.

Igwalibamduli elinamathiselweyo emdulwini wekilasi lilemfanekiso eminengi njalo libhaliwe ngamabala abomvu. Umbalisi ulisebenzisa nxa echasisela abafundi.

Ababalisi abathanda umsebenzi wabo isikhathi esinengi kumele bececise emdulwini wemakilasi abo. Amagwalibamduli amanengi ayabe elemifanekiso njalo ebhaliwe amabala ukuze nxa umbalisi engekho ekilasini abafundi bethole into zokubala.

Ekilasini kumele kube letafula abafundi ababhalela kiyo lezitulo zokuhlala. Phezulu kwetafula umbalisi ubeke amatshoko akhe alombala omhlophe kumbe olithanga obhala ngawo umsebenzi wabafundi.

Abantwana besikolo bahlezi bagqoke amajazi amhlophe omunye uvale ngeqhiye ebomvu ekhanda. Ezandleni lapha ugqoke amagilovisi amhlophe ubambe iphetshana elimhlophe elibhaliweyo.

Abantwana besikolo abagqoke impahla ezifananayo bafundela imisebenzi yezandla etshiyeneyo. Kukhona amathuluzi abalawo nxa befundela leyo imisebenzi bayabe beyisebenzisa.

Abantwana besikolo kumbe abekolitshini, abafundiswa imisebenzi yezandla etshiyeneyo. Akukhethi kungaba yindoda kumbe ngumfazi. bafundela ukuluka amakhanda. Bagqoke izikipa ezifananayo ezibhaliweyo ngemuva.

Bahlezi abantwana besikolo ekilasini bagqoke amahembe amhlophe. Kulamatafula phambi kwabo. Phezulu kwamatafula kulama laptop abawasebenzisayo abanye njalo balamabhuku bathwele losiba lokubhala.

Izindlu lapho abafundi abafundela khona esikubiza ngokuthi kuseclasini. Kumele kubelezitulo kumbe amabhentshi lapho abafundi abahlala khona kanye lamatafula ababhalela kiwo.

Abantwana besikolo kulezi insuku sebefundiswa kanye lemisebenzi yezandla etshiyeneyo. Lokhu kuzabanceda kakhulu abantwana nxa sebeqedile isikolo. Ngeke bethwale nzima ukuthi bedinge umsebenzi wezandla.

Ithekinoloji isiphucukile kulezi insuku abafundi abasesikolo abagqoke amayembe amhlophe, abafundayo besebenzisa ama laptop alombala omnyama.

Abantwana besikolo abagqoke impahla ezifananayo ezilombala olithanga zimbaliwe emuva ngama bala amnyama emakhanda abanye bagqoke ingwane ezibomvu abanye ezilithanga

Abantwana besikolo e secondary kumbe abekolitshini bahlezi ekilasini lapho abafundela khona kulamatafula phezulu kwamatafula umfundi lomfundi ubeke i laptop yakhe.

Ekilasini lapho okufundela khona abafundi kumele kube lezitulo kumbe amabhentshi lapho abafundi abazahlala khona nxa befunda. Kanye lamatafula lapho abafundi abazabhalela khona kiwo umsebenzi wesikolo.

Abantwana besikolo abagqoke impahla ezifananayo eziluhlaza okwesibhakabhaka abanye njalo bagqoke ingwane emakhanda. Ingwane ezilombala olithanga, bafundela imsebenzi yezandla. Akhona amathuluzi abawasebenzisayo, kukhona letafula.

Abantwana abesesikolo abagqoke amayunifomu alombala omhlophe, bavalile lapha ekhanda ngezingwane ezimhlophe. Abantwana bafundela ukupheka, kukhona isitofu kanye lembiza abazisebenzisayo.

Abantwana besikolo esecondary kumbe ekolitshini kulezi insuku nxa befunda sebesebenzisa ama computer kumbe ama laptop njalo abanye abalabo makhalekhukhwini bayaba sebenzisa

Abantwana besikolo abamileyo bagqoke amayunifomu bonke, amayembe amhlophe phezulu. Bathwele amabhuku bonke ezandleni, bajabulile. Kukhona kanye lombalisi wabo.

Kulezi insuku abantwana besikolo I technology isiphucukile nxa befunda isikhathiesinengi sebesebenzisa I laptop loba omakhalekhukhwini babo.

Abantwana besikolo bayahamba baya esikolo eceleni kwabo ukhona ubaba ogade ibhayisikili osemgwaqweni. Njalo kukhona izihlahla eceleni komgwaqo ezilamahlamvu aluhlaza lezakhiwo ezinengi.

Isikolo se secondary esiyakhiwe kuhle kakhulu sipendiwe lapha emdulwini njalo kukhona amabala abhaliweyo emdulwini phansi kulamaluba ahlanyeliweyo acecisileyo lapha esikolo njalo kuhlanzekile.

Esikolo kulomduli ogombolozele isikolo oyakhwe ngezitina ezibomvu. Kufakwe ibhakani elimhlophe emdulwini elibhaliweyo ngamabala amnyama ibizo lesikolo.

Abantwana besikolo abamileyo endaweni elotshani obuncane obuluhlaza ,bagqoke amayunifomu, lamayembe amhlophe bami duzane lendawo elezihlahla ezinkulu.

Esikolo semfundo yaphezulu esecondary kulomgwembe olombala omnyama lapho umbalisi obhalela khona umsebenzi wabafundi besebenzisa itshoko elombala olithanga kwesinye isikhathi itshoko elombala omhlophe.

Izakhiwo zesikolo lapho abafundi abafundela khona ekilasini imiduli ipendiwe ngependa elithanga njalo kulama fasiteli amanengi angenisa umoya kugcwele abantwana besikolo abagqoke ama uniform amahembe amhlophe.

Bamile abantwana besikolo egcekeni lesikolo bagqoke amauniform amayembe amhlophe .Ukhona owesilisa omileyo phambi kwabantwana ogqoke isikipa esilombala obomvu

Ekilasini kulomgwembe olombala omnyama lapho umbalisi obhalela khona umsebenzi wabafundi esebenzisa itshoko elombala omhlophe, kukhona iphetshana elinamathiselweyo emdulwini elilombala omhlophe elibhaliweyo

Umduli ogombolozele isikolo oyakhwe ngezitina ezibomvu kukhona ibhakane elinamathiselwe emdulwini elilombala omhlophe elibhaliweyo ibizo lesikolo phansi duzane komduli kulotshani obuluhlaza.

Abantwana besikolo ababili abgqoke amayembe amhlophe ngemuva kwabo kulebhakane elimhlophe elibhaliweyo ibizo lesikolo, lotshani obuluhlaza phansi lezihlahla ezinkulu.

Abantwana besikolo abagqoke impahla ezifananayo bayadlala endaweni elotshani obuluhlaza. Kukhona izihlahla ezinkulu kanye lamakilasi abafundi abafundela kiwo.

Umduli ogombolozele isikolo oyakhiwe ngezitina ezibomvu kukhona ibhakane emdulwini elimhlophe elibhaliweyo ibizo lesikolo phakathi kulezihlahla ezikhanyayo.

Izikolo ziyavulwa bonke abafundi abafunda emabhodini sebehamba ezikolo bagqoke amayunifomu kukhona izimota ezithwala abantwana laba zibasa esikolo.

Abantwana besikolo sebebuyela emakhaya abafunda behlala esikolo .Zivaliwe izikolo sebethwele izikhwama zabo zempahla, kukhona njalo izimota ezimileyo ezithwala abantwana besikolo .

Indawo ezinengi kungaba sesikolo zandise ukuba lebhakani esangweni phezulu elikhulu eliyabe libhaliwe ibizo lesikolo njalo izikolo ezinengi zigombolozelwe ngomduli oyakhwe ngezitina .

Abantwana besikolo bagcwele bahlezi baphethi amabhukana losiba banye bayabhala bagqoke impahla ezifananayo phezulu kulamatafula alezigubhu zamanzi.

Esikolo ungaka ngeni esangweni eceleni kule bhakane elikhulu eliluhlaza elibhaliweyo ngamabala amhlophe njalo nxa ungena esangweni kukhona elinye ibhakane elimhlophe lalo elibhaliweyo ngamabala amnyama.

Esikolo esecondary namuhla kulommcintiswano webhola .kulamaqembu amabili elinye iqembu ligqoke impahla eziluhlaza elinye njalo ligqoke impahla ezibomvu. Bengakaqalisi ukudlala ukhona omileyo phambi kwabo obatshela imithetho okumele beyilandele nxa bedlala .

Umbalisi uyafundisa esikolo. Kukhona umgwembe lapho obhala khona umsebenzi wabafundi. Ubhala esebenzisa itshoko elombala omhlophe. Umgwembe ulombala omnyama.

Umgwaqo oya esikolo abafundi bahamba kiwo. Eceleni kulotshani obuluhlaza lezihlahla ezinengi ezilamahlamvu aluhlaza. Owesifazana oqhiyileyo ngeqhiye emhlophe usemgwaqweni

Siyakhiwe kuhle isikolo se secondary. Umduli uyakhiwe kuhle kakhulu njalo eceleni lapho emdulini bahlanyele amaluba amahle, kulotshani, izihlahla ezinkulu ezinde.

Isikolo semfundo yaphezulu isekhondari e silomduli ogombolozele isikolo oyakhwe ngezitina ezibomvu, izakhiwo zakhiwe kahle kakhulu njalo kulamafasiteli amanengi.

Ibhakane elimhlophe elibhaliweyo ibizo lesikolo ngamabala amnyama njalo lapha ebhakaneni kubhaliwe inombolo nxa ufuna ukutshayela esikolo ucingo uyasebenzisa inombolo zonalezi.

Kulilungelo lomntwana wonke osakhulayo ukuthi abazali bemhambise esikolo ayefunda ukuze abelekusasa elihle empilweni . Kukhona ababalisi abaqhatshwe nguhulumende ukuthi befundise abantwana lapha ezikolo.

Esikolo semfundo yaphezulu indlu lapho abafundi abafundela khona kuyabe kulamatafula kanye lezitulo okwabafundi. Kukhona njalo amakhetheni alombala omhlophe, umduli upendiwe ngependa emhlophe.

Ingwalo zabafundi ezokubala ezinengi ezitshiyeneyo abafundi bayabala ingwalo lezi bedinga ukuthi bethole ulwazi olunengi njalo olutshiyeneyo abaluthola kulezi izingwalo

Esikolo semfundo yaphezulu kukhona indlu lapho okulamakhabothi agcwele ingwalo zabafundi ezinengi ezokubala emfundweni yaphezulu eyunivesithi.

Esikolo senfundo yaphezulu eyinivesithi ,kukhona abanye abafundi abafunda behlala phakathi esikolo. Kukhona izindlu zabafundi, kuyabe kulendawo lapho ababekakhona impahla zabo kanye lemibheda abalala kiyo.

Esikolo semfundo yaphezulu kulomgwaqo phakathi lapho okuhamba khona izimota, kanye labantu eceleni komgwaqo okulotshani obuluhlaza njalo kulezihlahla ezinkulu ezilamhlamvu aluhlaza tshoko

Esikolo semfundo yaphezulu eunivesithi kukhona izindlu lapho abafundi abahlala khona kuyaba kulamatafula .Phezulu kwamatafula bayafaka amankomitsho abo ,lezigubhu lezitulo zokuhlala.

Esikolo semfundo yaphezulu, indlu lapho abafundi abafundela khona kulamatafula kanye lezitulo zabafundi ezokuhlala. Kukhona njalo umgwembe lapho umbalisi abhala khona umsebenzi wabafundi.

Izindlu zabafundi abafunda ezingeni elaphezulu eunivesithi phathi kuyabe kupendiwe imiduli imihle njalo kuyabe kulemibheda lengubo lapho abalala khona abanye njalo bayabeka amalephuthophu wabo phezu kombeda.

Indlu lapho okufundela khona abantwana besikolo semfundo yaphezulu iyunivesithi, kuhle phansi kuhlanzekile kuyacazimula njalo kulamafasiteli angenisa umoya, izitulo kanye lamatafula.

Abafundi bawatshile esikolo, bachayile impahla zabo. Kukhona abafundi abahlala esikolo phakathi. Kukhona izindlu abazibhadalelayo ,bahamba emakhaya izikolo sezivaliwe.

Esikolo semfundo yaphezulu kukhona indawo elamaluba alithanga. Kweyinye indawo njalo kulotshani obuluhlaza obuhle. Izakhiwo ziyakhiwe kuhle kakhulu njalo imiduli ipendiwe.

Esikolo semfundo yaphezulu balokhe besayakha ezinye izakhiwo, kukhona njalo esinye isakhiwo esesi phelile esiyakhwe kuhle kakhulu esilama fasitela phezulu kukhona njalo lamazenge.

Bahlezi abantwana besikolo emfundweni yaphezulu omunye lomunye ulesitulo sakhe kanye letafula lebhuku lapho obhalela khona kulomthetho nxa umfundi efuna ukubuza uyahakamisa isandla umbalisi emqambe.

Abafundi bemfundo yaphezulu e university bonke kumele bebe lama laptop abawasebenzisa nxa befunda ngalesosikhatho umfundi lomfundi uyabe ekhangele ku laptop yakhe.

Ikhabothibelamafutha okugcoba, abantwana abafunda e university ezindlini lapho abahlala khona kuyabekukhona njalo lemibheda lapho abahlala khona lamafsiteli lamakhetheni alombala olithanga avale ifasiteli.

Esikolo semfundo yaphezulu eyunivesithi, kungcwele abantu abanengi abafundela imisebenzi etshiyeneyo, abanye njalo bengafundela ukuba ngodokotela, abanye bengafundela ukuba ngababalisi. Kukhona izingwalo ezinengi abazisebenzisayo lapha emfundweni yaphezulu.

Umgwaqo esikolo seyunivesithi, eceleni kulezihlahla ezinde ezinkulu eziluhlaza lotshani phansi obuncane obuluhlaza.

Esikolo semfundo yaphezulu kukhona ikhabothi lapho okugcwele khona ingwalo ezinengi ezabafundi ezokubala kukhona njalo letafula kanye lesitulo lapho abafundi abahlala khona bebala.

Abantwana besikolo semfundo yaphezulu nxa befunda bayasebenzisa ama computer. Omunye lomunye uyabe ele computer yakhe lebhuku lakhe eceleni losiba lapho ababhala khona.

Zikhona izindlu esikolo semfundo yaphezulu eyunivesithi lapho abafundi abahlala khona kuyabe kukhona imbheda abalala kiyo, elemiqamelo njalo kukhona lapho abagaxa khona impahla zabo phezulu.

Esikolo semfundo yaphezulu e University kukhona indawo elotshani obuncane obuluhlaza obuhle obuthelelwayo njalo kukhona ibhakane duzane kotshani elikhulu elimhlophe elibhaliweyo ngamabala amhlophe.

Saze saba sihle isikolo semfundo yaphezulu e University. Siyakhwe kuhle kakhulu njalo imiduli yaso iphendiwe. Kulotshani obuluhlaza phansi. Kulezihlahla ezinhle eziluhlaza labantwana besikolo abahambayo emagcekeni.

Esikolo semfundweni yaphezulu owesilisa ogqoke isikipa esilombala oluhlaza esibhalwe ngamabala phambilii alithanga ugqoke ikepesi elombala omhlophe ekhanda uthwele imayikhi esandleni.

Esikolo semfundo yaphezulu abantwana laoho abahlala khona ezindlini abavunyelwa ukupheka kukhona indawo lapha esikolo ethengisa ukudla okumnandi. Kuyabe kulamatafula lezitulo zokuhlala.

Utshani obuluhlaza esikolo semfundo yaphezulu e University obenza isikolo sibukeke sisihle kakhulu njalo phansi kuhlanzekile akula ngitsho iphepha. Kukhona njalo lezihlahla ezinkulu ezilamahlamvu aluhlaza.

Indlu lapho abafundi bemfundo yaphezulu abahlala khona. Kuyabe kuletafula lapho abafaka khona amalephuthophu abo, kumbe ingwalo zabo, lezitulo zokuhlala, lemibheda lapho abalala khona.